Waxaa ii muuqda masaajid kalarkiisu yahay qaxooy waxaa ka egtahay ber-dheer siligaal

Meeshaan wajiko waxaa iga muuqdo jawaano fara badan oo ay ku jiraan raashin

Halkani waxaa yaalo caano caanahaasi magaciisu yahay micro baby gasaciisu waa cadaan furkiisuna waa cadaan magaca ku qoran waa buluug iyo cagaar